Abarba, yana bunkasa ne a cikin yanayi me zafi ga mafi kyau da za a yi noman abarba kasa me kyau ta zubar da ruwa kaman kasa me laushi shi ne me mafi kyau ga abarba. Kasa ya kamata ya kasance da dan tsaki-tsaki a jikin saboda tache ruwa tsannan yana bukatan haske abarba na bukata, suna bukatan hasken rana kalla sa'o'i shi da zuwa takwas a kowace rana Samun haske me kyau yana taimaka wa shukan wazun samar da iyaiyan itace masu zaki. Ruwan sha Abarba suna bukatan ruwa a kai a kai musamman a lokacin bushewa, lokacin zafi kenan duk da haka yana da mahimmanci kada a yi ruwa fiye da kima, saboda hakan na iya haifar da lalacewan dushen yafi kyau a yi ruwa a kasan shukan maimakon daga sama, a zuba ruwan a kasa ba daga sama-sama ba Tazaran shukan, lokacin shukan ya kamata a raba, abarba kusan kafa uku daga juna don ba da damar iska me kyau ta bunkasa tsakanin dukanin su takin da za a yi amfani da shi wajen yin shukan, amfani da taki me daidaituwa na iya taimaka wajen inganta bunkasa me kyau domin shukan tayi kyau ta ba da iri me amfani ya fi kyau ayi amfani da taki a lokacin bunkasa yawanci shida zuwa takwas za a nemi taki musamman takin gida, an fi bukatan shi domin bunkasa shukan abarba sannan kuma abarba wani jari ne da take, wane shuka ne da take ba da kudi me ba da kudi sosai sannan abarba na son zafi tsakanin suna da jin soro ga sanyi don haka ya kamata a ringa sa su da zafi ze ringa yi kuma tana ba da shuka me kyau a san inda za a iya tazaran shukan da sa taki akai akai musamman shida zuwa takwas ta hanyar samar da wannan yanayin me kyau za ku iya samun nasara a noman abarba masu lafiya da dandano. domin samun inganttacen abubuwa a tattare da ita kasan ta zama me kyau domin tabbatar da shukan tayi girma ya ba da iyaiyan irin da ake bukata domin samun kyayawan shuka, a ba da tazara domin samun wannan

Hoton da aka aiko yana nuna tarin kaza a cikin wani gonan kaza kazar nada launin farar fata wanda ya nuna cewa suna suna cikin yanayi mai kyau da kuma tsafta wanda hakan yana taimaka wa lafiyansu da kuma inganta girman su cewa suna cikin yanayi mai kyau da tsafta akwai tsarin abinci na automatic akai tsarin abinci dake bada... dake basu damar samu abinci cikin sauki wanda ke taimakwa wajen kula da lafiyar su da kuma inganci... da girma gonan kaza na iya kasancewa tare da tsari mai kyau dan tabbatar da cewa dukkan kazan suna samun abinci da ruwa yadda ya kamata hakanan kasancewar su cikin babban rukuni na iya taimakwa wajen rage damuwa da kuma inganta lafiyar su saboda kaza suna jin daɗin kasancewa tare da juna wannan yana da muhimmanci wajen kula da lafiyansu da kuma samun ingantaccen amfanin gona da kuma inganta girmansu samun abinci cikin sauki wanda ke taimaka wajen gina jikinsu gonan kaza na iya kasancewa tare da tsari mai kyau dan tabbatar da cewa dukkan kazan suna samun abinci da ruwa hakanan kasancewar su cikin babban rukuni na iya taimakawa wajen rage damuwa da inganta kuma lafiyansu saboda kaza suna jin dadin kasancewa tare a juna wannan yanada muhimmanci wajen kula da lafiyan su da kuma samun ingantaccen amfanin gona wannan dabbobin suna da yawa, yana da kyau ganin yadda aka tsara abincin yanada da ban sha'awa gani yadda suke gudanar da abubuwansu kuma kaji suna daga cikin dabbobi suna taka muhimmiyar rawa a cikin taron kaji, suna kafa ikonsu ba a yadda aka tsara kajin nan a takaice suna da matukar muhimmanci ga dabbobi da kuma al'umma suna bada abinci, tsaro, da kuma jin dadin zama zamanakewa sannan kaji suna ba mutum kwai wanda yake zama akwai wani sindari da yake taimakawa jikin dan adam wajen inganta girman sa da kuma lafiyarsa tsarin yadda aka kula da kaji anan wuraren ya kansance girmasu yadda aka tsara kajin na cikin lafiya suna cikin aminta da kuma cikkakiyar kulawa daga ganin tsarin gidan gona mai kyau wanda suke bada muhimm... muhimmancin da kiwon kaji wanda yi hakan zaisa mutum ya sama riba mai mai tsoka riba ingantacciya da kuma samar da abin da mutane zasu ci lafiyyaye gashi nan kaman yadda ake gani jikin launi kajin fara ne da kuma ja a saman kanta kuma farin bawai mai datti ba, yana nuna suna cikin koshin lafiya sanna a ko wani sati ɗaya, inka sa kajin ka da sati ɗaya a ko wani sati daya akwai wani magan da ake basu domin kaji a guje ma samun cuttutukan su sannan a cikin abincin da ake basu akwai abincin manya daban abincn yara daban, a a abincn masu masu yin kwai daban sannan abinc da aka ije kawai domin nama shi ma daban wanda dukkannin su abinci masu inganci da kara lafiya sannan wawware su da basu daman yin..... kaman yadda ake gani a wannan wurin kajin kajin basu cukushe ba basu sami naƘasu ba, wurin girma da kuma yanyin yanayin zaman su a wuraren an basu dama daza su sakata su wala wanda hakan ke taimakma girmansu, idan ka matse kaji wuri ɗaya ka takura su to hakan na shafan girman su inda zai hana su girman daya kamata amma idan ka bar musu pili ka buɗa musu wuri inda zasu shakata su wala su sama wurin motsawa basu ringa mannuwa da junan suba hakan na taimakwa wajen kara girman su lafiyansu da ma dai abubuwa dai ahhh maganar karshe gaskiya kiwon kaji nada matukar alfanu kuma yanada matukar riba ga al'umma indai mutum nayi ya san me yakeyi kanada ilimin to tabbass wannan abun nada riba sosai a gareka

Hikama na daya daga cikin? wannan hoton dake sama yana nuna mutum ne cikin farin ciki acikin gona yana nuna mutum ne cikin farin ciki a cikin gonan alkaman sa kamu daga gani alkaman ya samu ya yi amfanin gona mutum ne a cikin alkama a cikin gonan sa wanda ya shuka alkama sannan alkama ya fito ya ba da girbi wanda ya shuka alkama sannan alkama ya fito ya ba da girbi mai kyau alkama na daya daga cikin abincincinan da ake amfani da su wanda ke kawo kudi masu yawa gahannun manoma wanda ke?? na arzikin kasa sannan ana amfani da shi wajen sarrafa sauran nauyi a kayayakin abinci da shai a kasashe da dama ana sarrafa ta wajen yin abinci musamman na gargajiya kunu domin kare lafiyan jiki sannan wannan mutumi da ke jikin hoto ya na nuna farin ciki da sannan wannan mutumi da ke jikin hoto ya na nuna farin ciki da annashuan da ya ke ciki wannan hoton ya na da kyau sosai ya na nuna mutum a cikin wannan hoton ya na da kyau sosai ya na nuna mutum a cikin filin alkama ya na nuna farin ciki da jin dadi ya na iya zaman alamai 'yan ci da 'yan ci da ga damuwa hakane ya na iya zama alamai rayuwa da girma wannan mutum ya na nuna farin ciki da jin dadi a cikin yanayin halitta ya na nuna alamar jin dadin rayuwa da jin dadin yanayi hoton ya na da ma'ana mai zurfi alkama wani hatsi ne da ake noma a duniya gabaki daya ya na da muhimmanci sosai ga abinci sobida ana amfani da shi wajan yin brodi da sauran abinci. alkama ya na?? da ake bukata ga jikin dan adam haka ne alkama ya nada muhimmanci wurin arzikin kasashe dayawa soboda ya na daya daga cikin manyan amfani na gona da ake girbewa alkama, ana amfani da alkama a matsayin abinci wanda shukan ta na matukar kawo riba da mutane da yan kasuwa da dama wannan mutum ya na nuna farin ciki ne sannan farin ciki na shi ya na haihuwa da ga damuwa mutum ya je gonan shi ya tsaya ya ga amfanin gonan da ya samu sannan daga gani za'a samugirbi mai kyau alkama wani? abinci ne da ake nomawa wanda ke kawo riba sannan a sarrafa ta ta hanyoyi daban daban a na yin su flour su kunu da sauran abubuwan yi sannan ana sarrafa ta ta hanyoyida dama ana kuma ingantata alkama na daya daga cikin abubuwan da ke kawo amfanu da dama ga mutane sannan ya na da ba da riba, ga zazzalin arziki, ya na kara kudin kasa ya na kara tattalin arziki sannan ya na ɓunkasa arzikin kasa noman alkama ya na da mattukar? ga mutane sannan ya na da kyau mutum ya din ga ziyarta gonan shi domin ga yanayin da ke cikin shi wannan hoton na nuna alkaman na cikin natsuwa sannan ta na gap da girbi daga ganin yadda ta ke ciki ba alamin cuta a jikin ta sannan za ta ba da abu maikyau da ake bukata alkama na daya daga cikin manyan abubuwa da ake noma a fadin duniya gabakidaya soboda alfanonin ta ga jikin dan adam sannan da sauran amfanonin ta da ta ke da shi ta ba da wani?? ke bukata ta na taimaka ma jikin dan adam ta na wannan mutum ya na nuna farin ciki ne bunkasa tattalin arzikin kasa ta na kara? wancan kudari sannan ya na kara ga kudin shiga ga manoma alkama na da mattukar muhimmanci kuma ya na mai muhimmanci ga sosai ga abinci musamman abincin gargajiya hoton ya na da ma'ana mai zurfi ya na nuna muhimmancin jin dadin rayuwa ba da samin lokaci dan jin dadin yanayin halitta mutum ya samu lokaci domin ya ji dadin yanayin sa tare da nuna farin cikin sa da yake ciki da kuma nuna amfanonin sa da ya ke ji ai wannan shi ne takaittacen bayani akan mutum da ke tsaya a cikin gonan alkama sannan alkaman ta yi kyau sosai mattuka

? Taƙaitaccen bayani akan wannan hotan da ke sama.? Wannan hoto da ke sama yana nuna mutum ya na yin shuka,? ya na transplanting sabuwar shukar shi,? a wuri.? Kamar yadda mu ke gani ga shukar nan koriya.? Wannan hutan ya na nuna wani mutum yana shuka sabun itace, tare da ganye kore a cikin ƙasa,? a cikin ƙasa mai launin zinariya.? Mutumin yana zaune a kan guiwowinsa yana riƙe da itacen da hannun sa biyu,? ya na matseshi cikin ƙasa.? Ya na sanye da riga.? Hannayen mutumin sunada datti ya na bayyana ya na kula da shukar itacen da kyau.? Hotan an dauke shi ne daga sama kadan.ɓ Kuma a bayan hotan akwai shuke_shuke masu kore da yawa.? Shuka itatuwa ya na da matuƙar mahimmanci ga kare muhalli.? Shuka itaciya yanada matuƙar mahimmanci da kare muhalli.? Ya na,? ba ma,? ya na da matuƙar mahimmanci ga muhalli da lafiyar duniya. Itatuwa suna taiwakawa wajan,? tsarin iska.? Tsarin iskan da mutane suke shaƙa, wannan shuka itatuwa ya na ba ma,? iskan mutane da suke shaƙa daman,? samun.? Itatuwan suna fitar da,? suna fitar da,? wani nau'i na iska sannan suna karɓar wani, wanda ke taimakawa wajan rage gurɓar iska.? Wanda suka fitar da su waƴannan shukokin ke amfani. Sannan wanda shukuki suka fitar da shi mutane ke amfani. Hakan ya na taimakawa wajan rage gurbatar iska.? Kare ƙasa. Itatuwa suna hana gurɓatar ƙasa, da kuma hana ambaliyar ruwa ta hamyar rike ƙasa da tushe.? Itaciya na da matuƙar mahimmanci,? ta hanyar rage ambaliyar ruwa.? Sannan shuka itatuwa ya na ba ma,? muhalli dama, musamman wuraren da yafi itatuwa ya fi bada iska mai daɗi mai kyau wanda mutane zasu dinga shaƙa ba tare da suna shaƙan cuta ba.? Wanda za su rinƙa shigar da wannan shuka mai kyau suna fitar da gurɓatacciyar iska daga cikinsu.ɓ? Sa'annan,? shuka itatuwa yana,? kare ƙasa. Itatuwa suna hana gurɓatar ƙasa da kuma hana ambaliyar ruwa ta hanyar riƙe ƙasa da tushe.? Yana muhallin dabbobi. Itatuwa suna bada muhalli ga dabbobi da tsirrai. Suna ƙara nau'okan halittu ga ƙasa.? Yawan gina, yawan sa shuka yana gina ma dabbo muhallin da zasu dinga rayuwa a ciki.? Dumin akwai dabbobin da su in ba a daji ba ku wuraren shuka ba basu cika rayuwa ba sunfi jin daɗin rayuwa a wurin.? Kyautata yanayi.? Itatuwa suna taimakawa wajan rage zafi a cikin burane da kuma kyautata yanayin zafi.? Musamman lokacin zafi idan akwai yawancin shuke_shuke a wuraren,? ya na taimaka wa wajan bada iska wanda ke taimakawa rage zafi, idan kuma lukacin sanyi ne yana daidai ta lokacin. Duk da a yawancin lokota idan akwai shuke-shuke da yawa in ana sanyi,? sanyin na ƙaruwa sabuda ita wannan anfanin shukan, ta na bada iska ne kuma iska yana ƙara sa sanyi, wanda kuma yake rage zafi.? Amfanin abinci. Wasu itatuwan suna bayar da ƴaƴan itace da sauran,? kayayyakin amfanin gona ga mutane da dabbobi.? Itatuwa wasu ana amfani dasu ne wurin bada kayan amfanin gona ga mutane da dabbobi.? Shuka itatuwa yanada fa'ida mai yawa ga al'umma da kuma duniya daya.? Idan kana.? Wannan shuka atacen da mutun ke shukawa a hotan,? na iya zama daga cikin nau'ukan itatuwa da dama.? Wasu daga cikin shahararrun shuke-shuke da ake shukawa a Nigeria sun haɗa da,? itacen mangoro,? itacen kankana, itacen ƙiri,? itacen kayan marmari? itacen shuka.? Shuka itatuwa ya na taimakawa wajan inganta yanayin rage zafin jiki,? da kuma bayar da abinci.? Wannan shine kaɗan daga cikin fa'idodin shuka itace ga duniya baki ɗaya.? Sannan,? kamar yadda muke gani,? a wannan hoto,? akwai abunda ake yi,? ake cewa dasa shuka.? Shi wannan mutumin ya na dasa shukan ne dan asali ba anan ya fara yin shukan ba.? Ya zo ne ya haƙa rami yana dasa wa. Sannan ta bayan hotan mutumin,? ga shuke-shuke nan koraye,n? wanda suke nuna alamun daɗewa. Ga ciyayi nan a ƙasa.? Ga,? gashi ya zura shukan bai riga da ya rufe ƙasa ba.? Wannan shi ake kira da dasa shuka.? wanda yawanci an fi yinsa,? saboda ya fi taimaka ma,? shukoki.? Kafin ka shuka ta zuwa ga ƙasa,? sai ka fara samun wani wuri da zaka fara kula da ita tana,? ƙarama,? sannan ka dawo ka dasa ta a wuri.? Sannan yawancin shukokin da ake ma haka,? wanda suke taimakawa akwai su mangoro, ƙiri,??? kankana da dai sauran su. Wanda suke zama. Sannan,? shukuki suna zama magunguna ga mutane.? Ana amfani da su wajan yin magungunn gargajiya. wanda ya ke hana.? kamuwa da cututtuka. Yawanci ma wasu cututtukan, maganin gargajiya yafi warkar dasu. Wannan shine kaɗan daga amfanin shuka.? Sannan hutan da ke ciki mutum ne yake, yake dasa shukar shi. Shine taƙaitaccen bayani akan wannan hotan.

Cikkaken bayani akan hoton da ke sama Wannan hoto dake sama yana nuna mace ne a cikin Wannan gona an fi samun ta a bayan gida ba wani babba gona bane Ana samun wannan wuri ne domin yin shuke shuke, ƙananan shuke shuke da baza su daɗe ba ko kuma Masu daɗewa musamman Kayan lambu Domin samun kuɗi da dai sauran su Wannan mata tana yin...tana yin dashen shuka ne Kaman yadda hannun ta ya nuna ta rike wata shuka tana dasa shi gaɗeyau Wannan hoto yana da kyau sosai, yana nuna mace cikin riga mai fure fure da hula ta kula da shuka a cikin lambu Shuka itatuwa <inaudible> yana iya zama mai mutuƙar amfani da jin daɗi Akwai ka'idodi da dama na shuka a gida kamar abinci mai lafiya Idan ka shuka kayan lambu da 'ya'yan itace za ka iya samun abinci mai kyau da lafiyayye daga lambun ka Shukan lambu yana iya saman maka da lafiyayen abinci Wanda daga wurinka kai ka san yadda ka kula da shi Zaka iya bada tabbas ɗin yaya Yanayin abincin yake Kula da shuka na iya zama hanya mai kyau don rage damuwa da jin daɗin zuciya Zaka iya amfanin da shukka ka wajen kula da ita Domin ya za me ma wurin jin daɗi Da kuma rage gajiya Sa'annan Yana kawo kyakyawan yanayi Lambu na iya zama ingartaccen yanayi gida, yana kawo kyawawan gani da shayar da iska Samar da shukoki a gida yana zaman Samun ingartaciyan iska da kuma yanayi mai kyau Ilmantarwa, idan kana da yara shuka na iya zama hanya mai sauƙi da za ka ilmancen da yaran su Ba ma yara ba zaka iya amfani da wannan shuka wajen yin wani Ɗaukan hoto mai magana Ka isar da wani sako tare da nuna wannan shukar ta ka a matsayin abun yi Sa'annan Ana...a lambu da aka nuna a hoton ana iya shuka nau'ikan shuke shuke da dama Wannan lambu da ke wannan hoto Yakan zama wani rashi da za'a iya shuka shukoki da dama a cikin sa Ma banbantan sukoki musamman kayan lambu Domin a irin wannan yanayi sun fi kawo riba mutuƙa duk da alama ba wani Irin shukan abu bane, shukan ganyayyaki ne musamman makoraye Daga cikin kayan lambu da za'a iya shukawa Akwai kamar tumatur Albasa da karas Waɗannan suna da amfani a cikin girki, ba ma a cikin girki ba Ƙananun amfanin karas shi ne, yana taimaka wa gani, yana Ƙara Ƙarfin gani Sa'annan kuma Za'a iya shuka 'ya'yan itaciya kamar mangoro, lemu ko 'ya'yan itacen gwanda Mutum zai iya shuka 'ya'yan itaciya kamar lambu da kayan gwanda Sanyan ganyayaki kamar su alaiyahu Da dai su lettus ɗin da na gaya Waɗanda su na da kyau don lafiyar jiki, mutum zai iya shuka sa Domin samin yanayi mai kyau da kuma samin abinda zai ci Yana gina shi yana ƙara mai lafiyan jikin sa Shuke shuken kyau, kamar furanni da sauran shuke shuke masu kyau Ake ƙarawa...ake sa wa a lambu Wannan shuke shuken ana sa su ne ba dan komai ba kawai sai dai ƙawace lambu Akwai shukukokin da ana yin su ne kawai domin ƙawatar da wurare Ba dan a ci ba ko a sha daga gare su Sannan wasu ba ma su zama suna da magani, kamar irin shukar sutura zata... Sutura Tana da kyau Tana ƙaratar da wuri sannan ana amfani da ita wajen magani ta ciwo musamman ciwon kunne Sannan na ce ganyayaki wanda ake amfani da su kamar su salad Su cabbaji su karas Da kayan itaciya Sannan ana shuka furanni Domin su ƙarama lambun kyawu Wannan shi ne takaitaccen labari Sannan hoton yana nuna ne lettus An riga duk anyi...anyi dashen lettus Gayanan har sun fara girma sun kama ƙasan sun samu ƙasa mai kyau, yayi masu yanayi mai kyau da su ke da buƙata Wannan shi ne Kaɗan daga cikin amfanin sa, sannan irin wannan shuka tana kawo kuɗi ga mutum masamman mace idan tana gida Tana da wani ɗan fili a bayan gidan ta, za ta iya amfani da shi wajen yin shuka Domin ta saman ma kanta abun yi da Kuɗin shira da wurin samar da Yanayi mai kyau sannan hakan zai ƙara ƙawata gida domin sa shuke shuke a gida ko wurare Musamman ma gidan yana ƙawata, yana sa mutane sha'awan zuwa gidan ka Sannan yana ƙara ma lafiya kai kan ka Domin shuka na da mutuƙar amfani, tana bada iska mai kyau da jiki yake buƙata. Wannan shi ne takaitaccen bayani akan hoton da ke sama.

taƙaitaccen bayani akan wannan hoto da ke sama wannan hoto da ke sama yana nuna aladu ƙananu kenan wannan hoto na gonan aladu yana da ban sha'awa a cikin hoton akwai ƙananan alade guda kimanin sha biyar suna cin abinci daga wasu abinci masu siffar wanda ake sanyawa a sama ƙananan alade suna da fata fari tare da hancin ruwan hoda suna tsaye akan bene me launi ne wanda aka yi uhmm abun yin gini wannan hota yana nuna bayani ne ta yanda aladu ke cin abinci musamman ƙananu gasu nan aladun suna da ɗan yawa sannan ta hanyar da ake ciyar da su ta hanya ne na zamani yanda aka haɗa abinci da su din yanda yake akan tsari ƙananan aladun suna da farin fata tare harshe ruwan hoda ana sanye akan bene mai launi wanda akayi da silat wannan ya nuna suna cikin yanayi me kyau da tsa tsabta wanda ke da matuƙar mahimmanci ga lafiyan su da cigaban su abincin da suke ci na iya zama haɗin gwani wanin abinci na aladu wanda aka sa wa wajen basu gina jiki me kyau da inganta lafiya yana yin tsarin yanda ake cin abinci yana nuna tsarin yanda abincin su ke gudana yanda aka tsara abincin na su yanda zai taimaki girman jikin su da yana yin ƙarin lafiyan su wannan yana nuna cewa suna cikin yanayi mai kyau da tsabta wanda yake da matuƙar mahimmanci ga lafiyan su da cigaban su abincin da suke ci na iya zama haɗin wani cikin aladu wanda aka tsara don basu gina jiki mai kyau da inganta ;afiyan su alade suna da hankali sosai kuma suna da matuƙar sha'awa wajen cin abinci ƙananan alade suna da kyau sosai musamman wanda ke da alaman shuɗi a bayan sa wannan na iya zama alama ta musamman ko kuma nau'in alade ne da akayi wa alaman tantance su daga saura sannan noman alade shima yana da matuƙar riba yana kawo riba ga mutane yana ƙarawa tattalin arziƙin su sannan daga cikin aladun nan akwai wanda aka shaida a bayan su wanda ke nun cewa za'a iya gane su da kusan irin yanayi sannan an masu shaida ne domin banbance su wataƙila suna da wani mahimmanci suna da wani amfani kuma mai mahimmanci sun da ko suna banbanci da sauran shiyasa aka masu wannan wannan shaida sannan yanayi na cin abincin aladu yana da matuƙar ƙayatarwa da burgewa daga ganin yanda suke cin abincin yanda ake kula da su yana da matuƙar ƙayatarwa da riba aladu na ɗaya daga cikin abubuwan da ake nomawa wanda yawancin manoma su na yin shi ne musamman idan mutum yana da ilimi domin yana kawo riba noman su da matuƙar riba sannan yana ƙara tattalin arziqi sannan kiwan su baida wani matuƙar bai da wani wahala in dai mutum yasan abunda yakeyi kuma yana da ilimin kula da su sannan ana amfani da wani yanayi ne domin basu abinci kaman yanda domin yanayin tsarin abincin su an yi shi ne musamman daga na'urori na zamani da aka samar domin ciyar da su sannan wa'innan ƙananun aladu ne ba su wani riga da sun girma ba suna cikin yanayi me kyau na tsabta musamman yanda aka lura da wurin zaku ga wurin ga shinan a share tsab tsab ba datti bakomai sannan abincin nasu ma da aka tsara babu ta yanda za'ayi su zubar da abinci hala ko da sun zubar akwai wani yanayi da ake domin kula da su gayi nan wurin tsab tsab suma aladun tsab tsab wannan yana nuna cewa suna cikin yanayi me kyau da tsabta wanda ke da matuƙar mahimmanci ga lafiyan su da cigaban su abincin da suke ci yana iya zama haɗin wani abu na aladu wanda aka tsara domin basu gina jiki mai kyau da inganta lafiyan su an tsara masu abinci ne mai kyau don basu su gina jikin su da kyau da kuma tsara lafiyan su da tsara girman su domin yanda ka tafiyar da dabban ka wajen bashi abinci da kula da shi wannnan yanayi ne zai basu daman girma ne da samun lafiya wannan shine taƙaitaccen bayani akan wanann

Taƙaitaccen bayani akan wannan hoto da ke sama wannan hoto da ke sama ya na nuna ne bishiyar gwanda, gwanda na cikin manyan bishiyoyi da ake amfani da su ana amfani da ita wajen sha, za ka iya shanta zalla zaka iya sarrafata domin yin abun sha sannan za ka iya haɗata da sauran a....abun sauran ummmm abun zaƙi, bishiyar gwanda na da matuƙar amfani wannan hoto da yake sama ya na nuna bishiyan gwanda ne ta riga ta yi 'ya'yanta sun girma sun riga da sun girma sannan ya isa girbi gayanan su na haɗuwa wuri ɗaya wannan bishiya na da matuƙar amfani ga mutane domin ita gwanda ta na gyara fatar mutum ta na rage ƙiban jiki ta na sassaita ƙiban da ke jikin mutum, don ta na ƙara mai lafiya kuma ta na ɗauke da sinadaran da ke ƙara ma mutum lafiya da jikinshi da kuma saisaita yanayin girman jikinsa, gwanda wani itace ne da ake shukata musamman domin umm bada wani sinadari da ke jikin ɗan adam sannan ganyenta ya na da matuƙar amfani ga mutum domin ana amfani da shi wajn yin magunguna musamman ma magungunan gargajiya da sauransu Gwanda wani itaciya ne da ke da matuƙar amfani ga al'umma ma baki ɗaya da mutane, domin ta na taimakawa gwanda ya na hoton da aka ɗauko ya na ɗauke da 'ya'yan gwanda wanda su ka yi kyau, gwanda ita ce 'ya'yan itace mai launi zinariya ko ruwan zinariya wanda ke da ɗanɗano mai kyau kuma ya na da amfani ga lafiyar jikii gwanda ya na ɗauke da sinadarai ma su kyau wanda jiki ke buƙata domin gina jiki da saisaita yanayin girman jiki da kuma jinin da ke gudana a jikin ɗan adam inda taka muhimmiyar rawa a dangane da yanayin halittar jikin ɗan adam, gwanda na ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar vitamin wanda ke taimakawa wajen inganta tsarin narkewar abinci da kuma ƙarfafa garkuwar jiki haka nan gwanda ya na da amfani wajen rage ƙiba da kuma inganta lafiyar fata ana iya cin sa kai tsaye ko kuma ayi ma sa haɗin abun sha ko kuma ai amfani da shi a cikin kayan zaƙi da sauran abinci, gwamda ya na ɗauke da sinadarai haka nan gwanda ya na da amfani wajen rage ƙiba da inganta lafiyar fata ana iya amfani da shi kaɗan daga cikin amfanin gwanda: Ana iya amfani da shi wajen saisaita jiki, wajen saisaita ƙiba, sannan ya na da matuƙar amfani sannan ita gwanda abunda ke nuni a wannan hoto ta na ɗauke da ruwan zinariya ne da fari-fari da launin mai launin zinariya ko ruwan zinariya wanda ke da ɗanɗano mai daɗi, sannan ita gwanda ta na da ɗanɗano mai daɗi a baki idan mutum ya sha zai ji ɗanɗanonta na da matuƙar daɗi, tana taimakama jikin ɗan adam, ta na bada wasu sinadarai da ya ke buƙata da inganta lafiyar jiki da rage ƙiba da saisaita yanayin jiki, sannan ana amfani da ita kode a sha ta ko a haɗa abun sha da ita, ko kuma ai amfani da ita wurin yin magani ko kuma haɗawa da sauran sinadarai, sannan ganyenta ya na da matuƙar amfani ga magungunan gargajiya inda mutum zai yi amfani da shi kuma ta na da matuƙar alfanu ga jiki ta na ba da wasu sinadarai da jiki ke matuƙar buƙata sannan ya na taimakawa wajen inganta lafiyar jiki, da saisaita yanayin girma, wannan ya na ɗaya daga cikin 'ya'yan itacinyanda ake yawancin nomawa saboda daɗinta da kuma amfaninta ga jiki baki ɗaya da al'umma baki ɗaya wannan shine taƙaitaccen bayani akan wannan hoto da ke sama.

Ga ƙarashen bayani a kan wannan hoto da ke sama Wannan hoto da ke sama yana nuna matasa ne sun cire rigunansu suna cikin daji suna yin aiki inda aikin da suke yi ya haɗa da haƙa da kuma kakkarya duwatsuna da kakkarya itatuwa. Sannan daga alamun hoton, matasan sun gaji suna ta aiki ne da iya ƙarfinsu kamar yadda ƙarfin jikinsu ya nuna, yanayin jikinsu, da kuma zufar da suke yi a jiki Wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin noma kamar kuma suna yin kunya-kunya Akwai noman da sai an mata kunya akwai noman da kuma zagaye kawai take buƙata Wasu sun ɗauki fartanya suna ta aiki kunya-kunya, ɗayan kuma yana ta yanka itace. Wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin sassunan da ke jikin noma wanda a ciki akwai yinsu kunya-kunya akwai kakkarya itatuwa da ake yin su bencina da um yin girki, a haɗa murhu a yi girki da shi. Wannan matasa ga shi nan kusan su uku sun haɗu a cikin wani daji suna yin kunya-kunya tare da fartanya a hannunsu yanda ɗayan kuma ya riƙe ɗayan fartanyar yana karya itace da shi Karya itace na daga cikin manyan rasassuna shi ma inda ake amfani da su a matsayin harka ta noma Wannan abin da suke yi duk ya shafi harka ne na noma. Hotunan waɗannan mutane suna aiki a gona abin da ke kallon allon yana cewa da fatan za a dubi abubuwan da za a tattauna Sunayen batutuwan da za a tattauna. Da fatan za a yi bincike don fahimtar abubuwan da aka nuna muku kafin yin um Abin da ake buƙata shi ga wannan hoto yana nuna mutane ne suna cikin gona, maza ke nan majiya ƙarfi Sannan daga ganin alamar yadda suke aikin nasu sun duƙufa a kan aikin nasu, sun sa ransu a kan cewa dole sai sun yi wannan aiki domin wataƙil ma wannan ne hanyar samun abincinsu. To yana ɗaya daga cikin mafarin noma da yake da shi Na'am! Sannan ana amfani da wannan hanya domin mutum ya samu kuɗi shi ma yana matuƙar kawo kuɗi domin ba aikin gonar da yake ba mai kyau a ce zai samu kuɗi ba ne, domin kome za ka yi a gona, koda sharar gona za ka yi hakan na kawo ma kuɗdomin kowane aiki na gona shi dai harka ne da ke ba da kuɗi Wannan da kuke ganin maza majiya ƙarfi suna ta famar aiki, ɗayan na kunya-kunya suna sare itace um suna sare itace sannan suna kunya-kunya da wurin a cikin daji ne A gefe kuma ga ciyayi nan da masu koraye da wanda ba su da koraye. Ɗayan kuma ya ɗauki fartanya yana sare itace sauran kuma guda biyu ɗayan ta gefe kuma akwai motar da ake amfani da shi wajen yin kunya-kunya Amma wannan kamar sun sa hannu ne. Wataƙila hannu suke buƙata a wuraren shi ya sa suka sa hannu To wannan shi ne kaɗan daga cikin taƙaitaccen bayani da ake nema na wannan hoto da ke sa wanda mutane suka riƙe fartanya suna aiki da shi.

Taƙaitaccen bayani a kan wannan hoto da yake sama. Wannan hoto da ke sama yana nuna aladu ne koko alade wanda suna zaune ne a cikin gonansu Wannan kaman gonan alade ne saboda aladun da ke cikin wurin suna da matuƙar yawa. Haka na nuna cewa wannan wurin kamar an ware shi ne musam na musamman domin kiwon alade. Sannan, kiwon alade shi ma yana da matuƙar riba ga manoma domin yana kawo musu kuɗaɗe masu yawa ta hanyar domin samun hanyan shigan kuɗi. Kiwon alade na ɗaya daga cikin hanyoyin kiwo masu sauƙi da kuma suke kawo um kuɗi da mutane da ƙara tattalin arziki, Sannan ba shi da wani wahala in dai kana da ilimin abin. Aladun suna da hankali sosai kuma suna da matuƙar sha'awa wajen cin abinci hanyar ciyar da aladu na matuƙar sha'awa domin zai ba ka sha'awa da ganin yadda ake ciyar da su da yadda ake umm tafiyar da kiwon su. Kiwonsu na da matuƙar kawo kuɗi ga manoma sannan nan bayanin hoton da yake yana magana ne a kan aladu inda suke cikin gidan inda ake kiwonsu. Sannan an ware shi ne musamman domin kiwon aladu. Aladu na daga cikin manyan umm abin da ake kiwatawa wanda yake kawo kuɗi ga manoma da kuma mutane kiwon shi nada matuƙar sauƙi domin yana taimaka wa mutanane musamman ga masu cin nama na alade. [ummm] Wannan hoton na gonan alade yana da ban sha'wa. Wannan yana nuna cewa suna cikin yanayi mai kyau aladun, wanda ke da matuƙar muhummanci ga lafiyarsu da cigabansu. Abincin da suke ci yana iya zama haɗi ne na musamman da aka yi shi kawai domin kiwon aladu. Sannan yanayin da suke ciki yana taimaka ma girmansu da kuma lafiyarsu domin wurin da suke ciki ba ƙazanta wuri ne da yake a gyare an riga an tsaftace kawai noman su a ke a wuraren. Sannan ko a yanayin jikinsu ba wani datti suka yi ba kuma aladun kaman masu kyau ne ba na nan ba ne na irin ƙasashe ne masu ba ma kiwo muhimmanci musamman ma ga kiwon alade. Sannan domin suna ba su muhimmanci suna kula da su don yadda jikinsu ya nuna hakan na da matuƙar muhimmanci a kiwo. Ka tabbatar da cewa ka ba ma dabbanka cikakkiyar kulawa umm ka kare shi da duk wata hanya da za ta sada shi da kamuwa da cututtuka domin ka tabbatar da lafiyarsa da kuma cigabansa. Sannan alade na ɗaya daga cikin shukokin da suke kawo riba ga al'umma musamman idan suka shuka shi wannan na da matuƙar muhimmanci a shuka. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani a kan hoton da ke sama a kan hoton da ke sama.

um Taaitaccen bayani a kan wannan hoto da ke sama Wannan hoto da ke sama yana nuna um shuke-shuke na rogo wanda tushe ne ma--tushen rogo ne aka sa, an raba su zuwa lambobi har guda biyar. A inda lamba ta biyar tana da rogo a jikinta tare da tushenshi. Na huɗu ma, na uku ma haka. To a na biyu da na ɗaya sai aka haɗa su yayin da na biyu yana ɗauke a rogon a jiki. Na ɗayan kuma ba rogon a jikinshi sai sanduna, wanda ke nuna ko dai an cire rogon da ke jiki ko kuma sandar ba ta fito da rogo ba. Rogo yana daga cikin abincin da ake badawa wanda yake sa ƙarfin jiki da bada sinadarin jiki na sa ƙarfin jiki. Sannan ana cin rogo ta hanyoyi da yawa, ana sarrafa shi ko a soya ko a dafa a ci shi. Za a sarrafa shi ta yin irin su ƙosan rogo da dai sauransu. Sannan an fi yin amfani da rogo sannan ana abincin, ana amfani da shi wajen sarrafa abinciccina na gargajiya. To shi rogo na ɗaya daga cikin abubuwa na gargajiya da ake sarrafawa ta hanyar noma. Sannan noman shi shi ma yana da matuƙar riba yana sannan noman shi yana ƙara wayr wa mutum hankali. na ƙara wayar da mutum wajen yanayin yadda ake shuka shi domin shuka shi bai da wata matuƙar wahala don kamar yadda muke gani tushen da ke jiki, ga kowane tushe yana da rogo wanda ya bambanta da yanayin girmansu. da sashen halittar kowane rogo daga cikinsu. Hoton yana nuna shuke-shuke girman rogo an yi lamba daga ɗaya zuwa biyar a kan shuke-shuken. Akwai kiniyan baƙi da ke nuna zuwa tushen shukar Rogo ta uku um shuke-shuke Wannan hoto yana nuna muhimmancin tushen shukar rogo tushen rogo ne ke ba da abinci wa mutane da dabbobi. Yana da wadataccen sinadari kuma ana iya amfani da su don yin gari, burodi da sauran abinci. Tushen rogo yana da muhimmanci ga tattalin arzikin Najeriya musamman a yankunan Arewa, ana amfani da shi a matsayin abinci na yau da kullum. kuma ana amfani da shi da kuma masu gida Hoton yana nuna mana yadda shukar rogo take girma da kuma muhimmancin tushenta. Tushenta yana da matuƙar muhummanci domin da tushen ake shuka ta a samu abin da ake buƙata na rogo da ke fitowa. Sannan akwai alamun da ke nuna an yi alamu daga biyar zuwa huɗu da yin alamu daga yanayin yadda shukarta ke farawa. daga girmansa da yadda aka sa su zuwa har ya yi. fitar da ƴaƴa wanda shi yake fitar da rogon ke nan. Sannan yawanci an fi shuka su ne a Arewa Arewa maso gabashin Najeriya. wanda a Najeriya saboda yana kawo tattalin arziki kuma yana jiki yake buƙata. Shukarsu na matuƙar kawo riba. ga masu shukarsa. da kuma masu sayarwarsa sannan shukarsa na da matuƙar jan hankali Shukarsa yana kamanceceniya da na doya To, wannan hoto yana nuna muhimmancin shukar tushen rogo tushen rogo ne yake ba da abinci wa mutane da dabbobi tushen rogo yana da muhimmanci wajen tattalin arzikin Najeriya musamman yankunan Arewa. Ana amfani da shi a matsayin abinci na yau da kullum kuma ana amfani da shi gida Sannan ana sarrafa shi ta hanyoyi da dama irin su burodi um da fulawa da sauran abinciciccina na gargajiya. Sannan an fi amfani da shi wajen abinciccina na gargajiya musamman ma idan an shgirya biki na gargajiya. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani a kan hoton da ke sama.

um Taƙaotaccen bayani a kan wannan hoto da ke sama. Wannan hoto da ke sama yana nuna noman ko na ce kiwon kaji. Kaji kiwonsu sannan hoton yana nuna kamar wani gidan gona ne da aka masa tsari na musamman. um musamman domin kawai kiwon kaji daga dai yadda aka nuna. Nan dai ko da babban gidan gona ne to wannan dai ɓangare da aka nuna na musamman ne an ware ma kaji. in da kajin suna killace a wuri na musamman tare da abincisu da abin shansu. wanda hakan na taimakawa ƙwarai wajen kiwon kaji. saboda wannan hanya da aka bi yana kare kaji daga samun cututtuka ko kuma hatsari na wasu sauran dabbobin. Hoton yana nuna gidan kaji da aka yi wa tsari na musamman don ya ƙunshi layuka da yawa na ƙafsa, wannan ƙafsa yana ɗauke da kaji. Kaji suna cikin ƙafsa suna tafiya da hankali suna cin abinci ko kuma suna hutawa. Hoton ya nuna ko dai kajin na tafiya a hankali suna cin abinci ko kuma suna tafiya ne suna hutawa. domin rage kasalar jikinsu ko kuma wani abu. Sannan yanayin yadda aka yi an sa an tsara ne da ƙafsa inda kowasu kaji, sannan ƙafsar an raba ta gida uku inda kowane kaji aka sa ta a ƙafsa guda ɗaya, ba ma kaza guda ɗaya ba. kajuna ne da yawa. Sannan wannan kiwon yana ba da damar mutum ya yi kiwo da kajuna da aywa a lokaci ɗaya wanda hakan na da kawo matuƙar riba Wannan tsarin kiwon kajin yana da amfani sosai domin yana ba da damar kiwon kaji da yawa a wuri ɗaya. Haka nan yana taimakawa wajen kiwon kaji cikin tsafta da tsari kuma yana da a samu isasshen abinci da ruwa ga kaji. Wannan tsari na taimakawa wajen shuka um noma um kiwata kajin cikin tsafta sannan yana taimakawa wajen ba su abinci da samun ruwa da kula da lafiyarsa da wuri ba tare da cunkoso tsakaninsu ba ko kuma um haɗururrukan da ke ciki samun cunkoso a tsakaninsu yadda in suka samu cunkoso a tsakaninsu wani zai samu cuta sannan cutar za ta ci gaba da yaɗuwa a tsakaninsu saboda mannewar da suke yi da juna ba su rabuwa da juna hakan na ba ma cututtuka yawo a tsakanin junansu--idan wannan na da shi to wannan zai harbu. Duk da haka wasu mutane suna ganin wannan tsarin ba shi da kyau domin yana sa kaji su kasance cikin ɗaki hakan na iya sa kaji su kamu da cututtuka da sauƙi. sai su zo suna zaune cikin wuri ɗaya. Ko ma dai yaya ne, wannan hoyon yana nuna mana yadda ake kiwon kaji a yau da kuma muhimmancin kiwon kaji a tattalin arzikin duniya. Sannan shi kiwon kaji yana da matuƙar fa'ida domin yana kawo kuɗaɗe ga manoma sannan kashin kajin ana amfani da shi a matsayin taki. domin sa ma shukoki. Su kuma kajin ana amfani da su ko dai mutum ya sayar ko ya ci sannan ana sarrafa su ta hanyoyi daban-daban. Yayin da kiwon kaji ke da matuƙar muhimmanci ga mutane baki ɗaya sannan kiwon shi ma yana da sauƙi matuƙar kana ilimin yinsa--bai da wani wahala. Sannan wannan tsari yana ba da damar sa kaji da yawa domin yadda aka yi um matsalar da ke cikin wannan tsarin shi ne, ba sa ba wa kaji damar motsawa daga wurin da suke so domin yin tafiya su je inda suke buƙata. Kullum suna killace ne a wannan waje na ƙafsa da aka killace su. suna killace ne Wannan tsarin kiwon kajin yana da amfani sosai domin yana ba da damar kiwon kaji a wuri ɗaya takan taimaka wa kiwon kaji cikin tsafta da tsari. kuma yana sa a samu isasshen abinci da ruwa ga kaji. Hakan nan, wannan yanayi yana iya sa kaji su kamu da cututrtuka da sauƙi saboda suna zaune cikin wuri ɗaya. um Bambanta kaji ko kuma rarraba su, hakan na rage hatsarin kamuwa da cututtukansu. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani a kan hoton da ke sama.

Taƙaitaccen bayani a kan wannan hoto da ke sama. Wannan hoto da ke sama yana nuna gona ne na shuka. Ga shi nan shukar ta yi kore, alamun shukar na samun kulawar da ya dace. A jikin shukar, akwai wani mutum da ya riƙe kayan amfanin gona tare da taki a ciki. Takin ya kasance taki ne na zamani Sannan a aikin gona, in mutum ya yi shuka akwai muna da... ana amfani da taki ne kala biyu wanda ake sa ma shuka daga cikin wannan takin akwai takin gargajiya wanda yawanci mutane sun fi amfani da shi domin shi wannan takin ba shi da um yana da... taki ne na msuamman na gargajiya wanda yake samar da abin da jiki yake buƙata yake ƙara ma shukar um zaƙi da kuma lafiya sannan ɗayan kuma akwai taki na zamani. Shi wannan taki ana haɗa su ne a wajajen kamfanoni na haɗa taki ana sa ma shuka domin, sannan takin zamani ya fi sa shuka ta yi girma, ta yi girma. Sannan, ta fitar da abun da ake buƙata, amma dai gaskiya takin gargajiya ya fi ba da ingancin abin da jiki ke buƙata. To wannan mutumi. Sannan hanyoyin sa taki ya bambanta. akwai wanda ake zubawa ne kawai daga samansa. Akwai wanda kuma sai an matsa gefe saboda shukoki Akwai hanyoyi mabambanta da suke buƙatar sa musu takin Kowace shuka akwai hanyar da ake sa mata takinta Shi, wannan shukan kamar zai yi amfani ne da shuka kamar yadda ake sa ma taki ta gefe. Ga shi nan ya sa safar hannu yana riƙe da takin. Sannan ba a son mutum ya ringa riƙe taki da um hannunsa kai-tsaye. Ko kuma idan ya riƙe ya yi amfani da abin wanke hannu na musamman domin ya wanke hannunsa saboda takin zamani yana da wani sinadarai da yake cutar da jiki, yake da cutarwa jikin cikin mutum musamman ma idan ya ci shi. Yana cutarwa. Yana sa cuta, sannan yana bambanta abin da ke cikin ɗan'adam. Sannan taki yana da matuƙar muhimmanci ga shuka domin yana haɓaka um kula da shuka da ake yi. Shukoki na da matuƙar buƙatar taki saboda taki na da wasu sinadarai da ake buƙata na jikin ɗan'adam Sannan, um kuma wannan hoto yana nuna muhimmanci sa taki Hoton yana da ma'ana mai zurfi; yana nuna cewa aikin gona tushen rayuwa ne kuma yana buƙatar ƙoƙari, jajircewa da muhalli da kuma kula da shukar domin daga cikin kula da shuka shi ne ka ringa tabbatar da sa mata ruwa, sa mata taki, musamman ma taki na gargajiya. Amma wanda suka yi amfani da taki na zamani idan shukar na cikin abu mai da suke buƙata yana cikin abin da suke buƙata wannan takin na da matuƙar muhimmanci. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani a kan

um takaitatcen bayani akan hoton da ke sama hoton da ke sama ya na numa miji ne kamar da mata har da yarinyan su suna cikin wata hagu na wanda take a bude har da dabbobin su? dabbobi su kasance wanda ake shuka da wanda ake rainan su ne a gida wanda wannan dabbobi ba komai?? kaji kamar yadda muka sani kaji na da matukar muhimmanci a taka rayuwn mutane toh wannan maginanci dai yana tare da matan shi ne da yayan shi a yanda su ke ciyar da wayannankaji a yanayin hoton wayannan baban gidan gona ne wanda suke nuna ma ba'a wannan? a irin kasashen da suka samu ci gaban? tare da ganyayyaki ko raye wanda suke kadan kadan kamar yana daga yanayin wannan kasan wurin ne in da suke zagaye da kajinan su da yawa in da kajinsu rarrabu a ko ina na cikin wannan gona wanda sun kasancewa baban gona sun rarrabu su na samun abincin su suna cakar abinci da ga wannan shukoki da ake kasa sannan kuma wannan mutumiyar a hannun shi akwai kwanu da yake zuzuba musu abinci kamun toh kamar yadda muka tattauna dai a baya kiwon kaji na daya daga cikin sana'o'i ko ince kiwo da ke kawo kudi ga manoma da masu kiwo kenan idan aka ce manomi ba dole sai mai hakar kasa ba a manomi zai iya dauka mutum da ke yin kiwo toh wannan mutumi da shi da matar shi suna cikin gona ne yayin da suke kula da kajinan su wandanda su kaga sun fara sa da sun girma yanda suke zuzzuba musu abinci hakan na nuna muhimmanci da ke a tare ba wai shi ko ita baza su iya bane a'a a yayin da mutane da suka hadu domin yin aikia a tare wannan hadar kai da su ka yi ya fi ba da tsakamako mai kyau zai sa mutum samun kwarin gwiwa sannan kuma da sannin cewa ai komai na hadata sai ya fi banbanta akan mutum ya yi shi kadan kiwonkaji dai yana daya daga cikin kiwon da ya ke kawo kudi ga mutane ban da alfarin da kaji ke da shi a jiki ana amfani da kaza wajan naman ta mutum zai iya sarrafawa ya ci sannan ta na koyon da shi ma yana ba da wasu sunadiri da jiki dan Adam da mai yake bukata sanan kuma ita kanta kiwon kaza yana ciki naukan sana'a ko kuma kiwo da ya ke sa ma mutum nishadi a yanda kake cire kajin ka zaka ringa samun wani ilimi mai zaman kamshi sannan zaka kasance cikin nishadi da ganin yadda kajin ka su ke yi ko kuma yadda suke rayuwa ita wannan hoto dai tana nuna wa mutum ne matan shi da kuma yayar shi su na cikin babban gona na kiwon kaji wanda gona kamar ba kiwo kadai a ke yi ana noma wannan gona sannan kuma ake kiwo a ciki wanda kajin sun rarrabu wurare daban daban wannan shi ne takaitacen bayani akan shi wannan hoto

takaitacen bayaniakan hoton da ke sama wannan hotn da ke sama yana nuna ana ?shuke shuke ne wanda ake yin sa a mazubi ko a leda ida mutum zai samu kasar sa ya zuba iri musamman a wannan yanayi a fa sa iri ne mutum zai zuba irin ya kula da shi ya bashi ruwa ya ba shi wasu abubuwa da ya ke bukata domin ya fara girma toh idan ya fara girma a wannan leda mutum zai nemi filin shi ne da zai yi noma a ciki sannan ya je ya gywara fili ya tabbatar da ya yi komai wanda wannan fili yake bukata domin ansan shuka sa'anan ya shuka ta ga kasa yawanci a shuke shuke da ake yi na zamani na yanzu ba'a cika yin shuka kai tsaye ga kasa ba za'a fara samun mazubi ko kuma leda ko bokiti ko abubuwan gora ko kuma dai wasu abubuwa wanda za'ayi shuka a ciki kafin a kai ga wannan kasa wannan hoto yana nuna da yawan su ne a leda um ana kiran su da rainan shuka kenan da hausance a yayin da suke kanana za'a raine su a cikin wayannan ledodi za'a kula da su za'a fara sairin su ne sannan a kula da shi um a hanya?? um matakin da za'a dauka wajen yin wannan abun shi ne mutum da farko zai samu ko ledan shi ko bokitin sa sannan zai dan pappasa shi domiin yasamar ma leda, ya samar ma shukan samun isashan iska da zai sata fara girma har a kai ta ga kasa a yi mai asalin shukan a kan kasan sannan mutum zai samu kasar sa da za ta hada da kasan da za ta ansan shukan ko dai ya hada da takin gona ko da kasar shuka ko ma ya sa kasan shuka kawai ko kuma ya sa takin gona sannan ya zuba shi a wannan ledan ya zuba wannan irin shuka yana bata ruwa ya na cire duk wata ciyayiyana kula da ita idan ma ta kama a yimai feshi shi ne zai yi toh daga wannan yanayi idan ta fara girma yawancin mutane ma sun fi son siyan ta a wannan kamar yadda ake nuna a hoto idan ta fara girma ka san shukan ta ka mai kyau ne kuma ba za ka yi asara ba sannan idan su ka kafin su so su siya za su je su fara gyara wuri idan su ka siya kawai kai tsaye su je su kai ta ne ga kasa sannan su yi mata sauran abubuwan da ya dace duk inda wannan shukan za ta ci gaba da girma wannan hanya ce mafi sauki da aka samo ta da aka ake amfani da ita domin yin shuke shuke musamman a yanayi na yanzu domin saukaka ma manoma hanyoyi shuke shuke sannan wannan? na shuka gaskiya ya na da matukar sada soboda kula da shuka yayin da take karama yafi komai matsala sobida a wannan lokaci idan ka yi kuskure za ka iya rasa shuki a ma ba ta muhimmanci da matukar kula a lokaci zai sa ka yi harsashen shin za ka samu shuka mai kyau ne idan ka dasa ta wannan shi ne takaitacen bayani akan hoton da ke sama ida yake nuna? shikoki ne a leda yayin da suke kanana kafin a kai su a dasa su a akan kasa wannan shi ne takaitacen bayani da ke hoton

takaitacen bayani akan hotn da ke sama wannan hoton da ke sama ya na nuna um kwari wanda su ke um bacin shukan mutum sannan wannan mutum ne ya na rike da shuka bawon shukan masara yayin da ya ke nuna ya yi amfani da sinke wajen nuna wani kwaro wanda kwarin nan um manoman masara su na yawan samun sa a matsayi na? da ya ke kawo mu su cikas wajen samun amfanin gonan su yadda ya kamata kamar dai yadda mu ka sani shi kwari ya na bata amfanin gona ne yana warwasa su ya na cire wasu um sinarai da ke da muhimmanci jikin mutum sa'annan ya rage girman shuka ya rage dai mata wasu um muhimman abubuwa da ta ke tattare da shi wanda akan na sa ya zama? su ga manoma shi ya sa a yayin da mutum ya yi noman shuka ya ke bin wannan shuka ya mata fesi domin kare wannan shuka ya tashi daga samun irin wayannan kwaruruka wannan kwaro kamar yadda muke gani gashi nan ya nannade jikin su kwaro ne amma amma mai kama da tsutsa yana iya nade jikin shi sannan ya na iya mikar da jikin sa sannan wannan kwaron ya na da um babban masalan shi ga shuka shi ne yana rage kamar yanzu akwai wannan kwaron um ya fi samun shi a kan shukan masara toh idan ya samu wannan shukan masara za ku ga akwai san da za ku ga masara masara ga ta dai a tsawon ta amma za ka ga wasu ko ruwa ruwa ko kuma ba su gama girma ba ko kuma ka ga shuka ya fara bata wasu daga cikin su ita wannan babban wannan um matsala ne babba ga manoma domin ya na rage musu amfanin gona da kuma um wani sinadiri da ake bukataa wajen shuka soboda yayin da mutum ya zo ciyar da shukan sa wani zubin yana nuna yadda kwarin wannan kwari yayi masa cikas a shuka sannan fara samun wannan kwari zai iya zama ma masala a yayin da za ka killace? masaran ka domin barin ta ka yi killace ta ka ijiye ta domin amfanin gaba? kamar yadda muka sani da an riga da an yi idan aka cire ana ijiye ta ne a killace ta domin yin amfanin gaba da ita ita wannan kwaron na iya zama masala ga shuka sannan ga shi na kwarin ya fasa ne ya na babada wani ruwa a cikin bawon ita kuma wannan babban wanda yake daga cikin masololi da shukoki ke fuskanta yayin da kwari ke damin su wannan shi ne takaitacen bayani a kan hoton da ke sama da yake nuna kwaron da ya dami shukan masara

Taƙaitaccen bayani akan hoton da aka nuna da ke sama. Wannan hoto da ke sama yana nuna bishiyan kwakwa ne, yayin da kwakwan ke jikin bishiyan basu riga da sun karasa nuna ba da za'a cire, sannan ga gayayyakin bishiya nan da alama dai bishiyan na kan na samar da 'ya'ya, 'ya'yan kwakwan kenan wanda da ya ke zama me amfani ga mutane gabakidaya wannan hoto ya na nuna um daga cikin abubuwan da wannan hoton ke nunawa ya na nuna lafiyar wannan bishiya na kwakwa, yayin da a cikin ta akwai kore-kore wannan na nuna kenan kwakwan na cikin um kula da ya dace sannan ta na samu wani tana dai samun duk wani kula da ya dace sannan kamar yadda kuka sani shi ma kwakwa ya na da dai daya daga cikin sinadarai ya na da sinadaran da ke taimakama jikin dan’adam, sannan ana sarrafa ta hanyoyi daban-daban ana sarrafa ta ana fasa a ci, ana amfani da ruwan ta domin samun ana yin magani da shi, sannan a na cin shi kawai domin a ji dadi, sannan wanda kuma yake zama um mai amfani ga gyaran fata, sannan idan aka sarrafa kwakwa aka fitar da man ta wannan mai na taimakawa sosai wurin gyara fatan mutum ya sa ya na ƙyalƙyali ya na um kyau a gani sannan ya zama um ba wani zai ringa da laushi ba wani abu da zai zama cikas ga fatan mutum kamar yadda ake bukata ana bukata fatan mutum ya kasance kulum cikin kyau da natsuwa da kuma yadda yakamata. To kwakwa dai na sannan ana sarrafa ta wajan yin abubuwan ci kamar abubuwa dai da dama wurin sarrafa su, toh wannan hoton ya na nuna kwakwa ne a jikin bishiyan ta yayin da ta ɓangarori guda biyu sun riga da sunyi sannan bishiyan na cikin yanayi mai kyau da gani yadda ta ke samar da 'ya'ya ga yi nan a yayin da ta yi 'ya'ya ta samar da 'ya'yan kwakwa masu yawa wanda da za'a ce su? mu je mu samu wani zai samu kukade sosai daga gare su, sannan kwakwa ana amfani da ita ta hanyoyi da dama ana sarrafa ta ana yin lemun ta domin a sha, ana cin ta haka, sannan za'a iya sarrafa ta ta zama mai domin a ringa amfani da shi wajen goga ma jiki sa ma gashi domin rage karyewan gashi da kuma kara tsawon gashi da kuma sa ma fata domin sa fatar ka ta dinga ƙyalƙyali ta na kyau sannan ya zama a daɗin taɓawa ba wai ya ringa zama ya na kamar wata abin da ya farfashe ba sai ka ci bu ko wani abu wannan shi ne takaitaccen bayani da ke hoton da ke sama.

takaitacen bayani akan wannan hoton da ke sama wannan hoton da ke sama yana nuna mutum ne rike da um cebir yana yayin da ya ke haka kasa yana um cudan ya kasan sama da kasa wanda a yawancin lokutan mun san sinadarin da ke kasar kasa can shuka ya fi na sama toh a soboda haka ne ake so mutum idan ya zo shuka ko ya riga ya yi shuka ya ringa cakudon kasan da ke kasan gonan shi ya na hada ta da sama wannan zai ba shi damar um samun sinadirin da ya ke bukata domin girman gonan shi domin ko wane bangare ya na da ya samu sinadirin da a ke bukata wannan shi ne wannan wannan hanya ana yawanci ana amfani da shi a yayin yin shuka yan da mu ke gani ga yin mutum yana cikin gonan shi ne ga wasu dan shuke shuke nan koraye a gefe sannan ga yi ya sa kafar shi ya take cebir din yayin da ayan gefe na wannan shuka yake nuna um cewa an riga da an dago kasan kasa an hada shi da na sama kaman ya na kan aiki ne wannan ya na ba ma shuka damar samun wani sinadiri dan ya samu gabadaya sinadirin yin haka na kara sinadirin da ke cikin kasan ya na dago su sannan ya na ba ma kasan um samun karfin rike sinadirin da ke cikin kasa wanda ke taimakawa wajen girman shuka da kuma futar da irin da shuka za ta yi domin sinadirin kasa na matukar taimakawa ma shuka da kuma um sannan yana taimakama girman sa yawanci idan kasan da ka shuka yana da sinadirin masu kyau da zai taimaka ma shukan ka ya yi girma ya samu um sinadirin da ya ke a ke bukata a jiki domin gina lafiyar jiki? cin abinci mai lafiya da kuma gina jiki a na bukata ka samu shuka wadda ta ginu da um sinadirai wanda ke taimaka ma jikin Adam su wannan hanya da manoma ke bi wajen cuda ya kasa da na sama namatukar taimakawa wajen dawo da sinadirin da kasa ke bukata toh ana iya amfani da abubuwan ganyeki gona domin irin wannan aikin wannan mutumi ya na rike da cebir ne a yayin da yake gudannar da wannan aikin na sa ya na gudannar da shi ne cikin kulawa soboda yadda yake aiki za ka ga wurin bai wani cacakude ba sannan kuma ya na tafiya a daidai wannan shi ne takaitacen bayani da ke hoton da ke sama yayin da mutumke rike da ceburin sa ya na cacukadan kasa domin dawowa da sinadirin wannan shi ne takaitacen bayani da ke hoton da kesama

takaitacen bayani akan hoton da yake sama wannan hoto da ke sama yana nuna mutane ne da yawa sannan kayan da ke jikin su yana nuna kamar yaran makaranta ne musamman ma na um um matakin secondry su na kula da shukoki su ne da yake a like kaman bayan makaranta ko kuma bayan wani gida ga inan suna aiki a ciki cikin hadin gwiwa yayin da suke kokarin kula da ganin cewa sun gyara gona sun sa ma gona abun da ta ke bukata su na kula da shukokin domin samun amfanin gonan yanda ya dace wannan hoto ya na nuna ne yara gasu nan musamman maza da yawa na makaranta yanda suke aiki wasu na aiki da hannun su wasu da fatanya in da suke ganin kokarin ganin cewa sun duba kula da gona yadda ya kamata sun ma gona aiki da yakamata ga inan suna ta kula da shukokin suna bata kulawan da ya kamata sannanhotonda ke sama yana nuna kaman ma shukan kwakwa wanda aka riga da an dasa shi toh shukan na ta girma wanda haka ya ba daliban dama su ka zo su na kula da ita domin a yayin da aka dasa shuka ko yayin da shuka ke kokarin girma a wannan lokaci ta fi bukatar kulawa in da wani lokaci za'a bi wasu 'yan kananta? da ya ke bukata a sa? shi shuka ke bukata a mata a dai yima shuka duk wani abu da yake bukata toh a wannan lokacin an fi son a kula da shukaa wannan lokaci so wannan hoton yana kuma nuna mana muhimmancin yin aiki a tare da juna musamman aikin gona da har ya zo suna amfani da hannayen su wajen yi basuwa amfani da naurorin da aka sarrafa domin yin amfani domin kula da noma toh a wannan um aiki ana bukatan hadin gwiwa da wasu mutane domin mutum ya samu daman jin dadin yin aikin ta aiki a tare da mutane na ma mutum karfin gwiwa sannan ko da ka na cikin wani abu ne wani a cikin mutananen zai wata kila da kuskuren da ka yi zai nuna ma kuskuren ka ga wannan aikin da kai zai baka dama ka kara samun wani ilimi a kan wannan shuka yayin da da kai kadai ne ke wannan aikin ba lalai bane ka lura da kuskuren da kayi toh wannan na taimaka na nuna mana muhimmancin aiki a tare kenan sannan kamar yadda na gaya muku yaran ne na makaranta inda kamar a bayan ginin makarantan su ne ko a bayan gida wanda yaran ke saye da kayan makaranta su ka zo suka amfani da hannun su? kula da shuka a yan da hukan ta fara girma su na kokarin ganin cewa kowace shuka ta na cikin lafiya sannan ba wani um shuka da ta fito domin takura mata ta gefen ta wannan shi ne takaitacen bayani akan hoton dake sama